Egi n'entuuha ekinyonyi kirikujwekyera Uganda kandi kiine erangi zitarikushushana kiine erangi erikwera, erikwiragura, eya kineekye n'erikutukura, entuuha egi eri omwishwa

Ebirabyo ninga ebimuri biine erangi erikwera n'erikutukura ebi n'ebirabyo bingi biri omwishwa byetoreirwe erangi ya kinyaansi.

Omukazi ayekoreire akatemere nashohora arikuruga omukafuuha ayekomire ekitambara Kandi ariyo namweenya aharubaju rwakafuuha hariho ekitala akafuuha nana ekitara bishakaize ebinyatsi

Omu kasheeshe eizooba rikuturuka kandi amaranzi gaaryo garikureetera omwanya kushusha gye gurimu erangi zitarikushushana, nigaaha ekyererezi. Ebintu ebirikugyenda nka enjoki egi eri haihi n'ekimuri eriyo n'eturuura eri haihi n'ekimuri.

Ekyende etekami aha muti ahaiguru, eshutami aha muti kandi emikono yaayo ekwatsire obuti obuzeetoreire kugira ngu etagwa

Omutsigazi ayemerize omukono haine ebi arikugamba niraka rihango, enyima ye hariyo abantu bingi bari nk'omu tawuni Kandi aha rubaju rwe hariho mutaahi we namushekyerera ebi arikugamba.

Omushaija w'omushaho akiriize akakookoro aku barikuta aha maisho, byona abikwatsire omu ngaro ebi arikukozesa, n'akoma kakukyebera omutima abikwatsire omu ngaro kandi omu ngaro ye ajwairemu giraavu.

Enju ekuzire munonga eine emyaka mingi eriho emyatika kandi eine omuryango gukozirwe omu mbaaho kandi n'amadiirisa gakozirwe omu mbaaho.

Omushaija w'omujungu ari omu maizi. kandi omu ngaro ze akwatsiremu ekyenyanja kandi n'ekyenyanja kihango ho tikiri kikye munonga kirimu obubarabara.

Enjoki erikuturuura eri haihi n'ekimuri kandi neerebeka neeyenda kuteekama aha kimuri eki

Omushaija wa boda ayemereire arinzire omushabazi we. Omukazi ayine omwana ashutami gye yakwata n'obuvera bwe gye babaasa kumuvuga. Bari omu muhanda gwa korasi bari haihi nana akatare k'ebintu.

Omushaija ashutami haihi n'akaju akarimu ebyoma by'emotoka. Nabaasa kuba ari makanika kandi aha rubaju rwe hariho emigoye eshazire kuruga omu mipiira y'emotoka.

Egi n'entare enkazi eri omwishwa eri aharubaju ry'omuhanda Kandi obunyantsi oburi aharubaju rw'omuhanda niburebeka kuba bwomire nomubwire bw'omushana Kandi omumuhanda ogu haruho emotoka y'erangi erukwera.

Omukazi ari haihi n'emgoma mpango, neemuhika omu nyugunyu kandi engoma egi ariyo naagiteera aha rubaju rwe hariho omushaija ashutami aha katebe kandi enyima yaabo hariyo abatsigazi baingi

Omushaija ajwaire vesiti ari aha mwaro ari haihi nana obwato nitubaasa kuba buri obwato bwe kandi obwato obwo buri aha mwaro haihi nana amaizi g'enyanja

Enjoki nyingi zikurega igaana ziri aha kihuumi kyazo, ekihuumi nikibaasa kuba kirimu obwoki kandi ekihuumi eki kyetorirwe ebimera by'erangi ya kinyaatsi.

Eishwa rihango ririmu obunyaatsi bwonka n'ebiti bikye byetoroire oruhanga. Omu ruhanga omwo niho haijwire emiti nainga ekibira ky'emiti yoona mingi ekwataine hamwe.

Omwishiki naayehuuta naaza ah'eishomero ajwaire yunifoomu y'esaati erikutukura na sikaati ya y'erangi ya kaaki. Ajwaire enkaito zirikwiragura kandi ariyo naaraba omu bunyaatsi.

Ogu n'omugusha gukuzire kandi gwiine obujuma bwayo bwine erangi ekutukura kandi endijo ya kinekye gukiri omu musiri.

Enjubu nyingi ni nka munaana kandi enjubu ezi n'enjubu nkuru ziri omu maizi omubiri gwazo omuhango guri omu maizi kwonka omutwe nana omugongo nigureebekyera ahaiguru y'amaizi

Abajubi babiri bari omubwaato omwe navuga obwaato ondiijo nanaga akatimba akokukwata ebyenyanja bari ahamutwe gwamaizi agenyanja mpango

Ekiju kyombekirwe omu bibaati kandi kiine omuryango gw'ebibaaho kyona kiijwire omucuucu nikireebeka kuba kiri aha rubaju rw'omuhanda. Kandi aha rubaju rw'keyombeko eki ky'ebibaati hariho emitumba.

Oru n'orutindo ahaiguru y'amaizi. Orutindo oru nirukora omuhanda ogu abantu barikurabamu, kandi amaizi ago agari ahaife aha ahansi y'orutindo oru gaine obungonzi bukye. N'amaizi gacuriire.

Omukazi ayekomire ekitambare omu mutwe ajwaire na burawuzi eri omu kibunda ky'enju kandi enyuma ye hariho ondiijo mukazi ari haihi na waaya eriho emyenda, eyanikireho.

Omwishiki n'omutsigazi nibatsindika egaari aha katembo, egaari eriho obudomora bwa rita ikumi kandi omutsigazi ni muto aha mwishiki, niwe agikwitse amahembe arikugisindika omwishiki we ari enyima

Omwishiki muto ayekoreire emboga ahamutwe emboga za Nakati Kandi ariyo naraba haihi nemotoka naroonda abantu bokumuguraho emboga ezi

Abantu abo abaingi omuri bo bajwire ebijwaro ebirikworeka ngu n'abarikuguza eby'okurya aha muhanda barikubiguza ab'omu mutoka kandi bariyo nibaganiira n'omushaija aine esaati erikwera